Izisebenzi zempilakahle abazivale imizimba yabo ngonanzelelo ukuze bekwanise ukuthwala isigulane esilomkhuhlane otheleleka lulo bazama ukuvikela ukuthi bebambe lomkhuhlane lokuthi bewunike abanye abantu.

Ukufundiswa kwabantwana mayelana lokuhlaza izandla zabo ingoba abantwana yibo abajayele ukubamba into ezihlukahlukeneyo bayafundiswa ukuthi begeza izandla ngesepa njalo bezigeze sonke isikhathi nxa beqeda kudla lanxa bephuma ezambuzini.

Indawo yokugcinela amankomitsho lemiganu emakhaya. Iyakhwe ngezigodo yaceciswa kahle ukuze nxa beqeda ukugezisa imganu yabo befike beyichaye lapha bengakayibiseli endlini phakathi.

Imfundiso mayelana ngendlela umuntu okumele aziphathe ngayo ukuze ehlale ehlanzekile emzimbeni, kubhalwe into ezihluka hlukeneyo okufanele umuntu ehlale ezenza azinjengo kugeza, ukulala kahle.

Abantwana abancane abaphethwe ngomama babo, omunye uhlatshwa ngumongikazi ukuze umzimba wakhe ube lamasotsha aqinileyo azabakwazi ukulwa lemikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Indlela ezilitshumi lambili ezitshengisa indlela yokuhlanza izandla ukuze zihlanzeke ngazo zonke izikhathi lokuthi konke okungcolileyo kuphume ezandleni zisale zihlanzekile ukuze nxa zisidla zisenza lezinye izinto zibe zihlanzekile.

Izisebenzi zempilakahle ezikhanya ukuthi ziqaphele umkhuhlane osudlangile bazivaalilee ngazo zonke izindlela ukuthi bangahambi lowo mkhuhlane bangathathi lowomhkuhlane bewuhambisa futhi kwezinye izindawo ezingelawo.

Izisebenzi zempilakahle zithwala isigulane esikhanya ukuthi silesifo esikwanisa ukuthi sithatheke lula. Baqoke zonke imfanelo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo ukuthi bengawuthathi.

Umtwana omcane obanjwe ngumamakhe lomongikazi. Umongikazi uyamhlaba ukwenzela ukumvikela izifo ezinengi. Kuyatshengisela ukuthi bayamcenga umntwana ukuthi avume ukuhlatshwa.

Abantwana abancane abafundiswa ngokugeza izandla zabo ngoba isikhathi esinengi abantwana abancane babamba izinto eziyehlukeneyo ezingabangela ukuthi bacine bebamba amabacteria ahlukahlukeneyo.

Abantwana ababili abesilisa bakhanya bejabulile bezidlalisela amanzi aphuma kahle esibholaneni. Amanzi akhanya emanengi kuleyo ndawo ngoba akhanya ephuma emanengi esibholaneni okokuthi abantu abakulindawo abasweli amanzi.

Umntwana ohlanza izandla zakhe kusukela engalweni okhanya efundisiwe ukuthi aze ahlanzeke ezandleni kumele ageze njani izandla zakhe Uhle wafaka phambi kwakhe ibhavu engabe ilamanzi konke lesepa yokugezisa yonke ingcekexa esezandleni zakhe

Umuntu wesifazana okhanya echelesile, ukha amanzi ngebhakede amanzi lawa asuka empompini esiyangena ebhakedeni alifake phambi kwakhe, kukhanya ngamanzi awasebenzisa mihla ngemihla

Indawo lapha abantu abahlala emakhaya abagcinela khona imiganu yabo yokudlela .Kuhlangene konke imiganu, izipunu lamankomitsho abo abawasebenzisayo nxa besidla. Sebeyichayile ngoba sebeyigezisile.

Umntwana omncane ogezizwa izandla ukuze ziphume incekeza yonkeayabe eyibambile edlala ngoba abantwana babamba izinto ezinengi ezincolileyi njalo ubambe isepha eyiyo ezabulala incekeza ezise zandleni zakhe.

umuntwana wesikolo onatha amanzi empompini eyakhelweyokhonapho esikolo impompilezi ziyandise ukusetshenziswa ngabantwana nxabefuna ukunatha amanzi lanxa bethelela izingadi zesikolo

Umongikazi uhlaba umama okhulakhulileyo umama lowu uyatshengisela ukuthi usebuhlungwini eceleni kubodokotela laye uncedisana lomongikazi ukuze behlabe umama

Unkazana othwele umntwana omncane ekhongozela amanzi ebhakedeni amanzi aphuma empompini impompi engathi ibambane lomduli amanzi lawo kuyabe kungayaziwa ukuthi ngamanzi ahlanzekileyo inoma hayi.

Abantwana abangamantombazane abakhanya bejabulile besikha amanzi esikolo empompini ekhanya imfitshane kodwa leyompompi iyatshengisela ukuthi iyawakhipha amanzi amanengi.

Umuntu wesilisa ogula umkhuhlane wegqondo ongalayo indawo yokuhlala oyabe ebhoda ngezitaladi edobha ukudla lapha ahamba khona, ongelandawo yokuhlala.

Umuntu wesilisa ogula ingqondo, ohlala emgwaqweni, olemitshaqana yakhe eceleni kwakhe, ahamba eyidobhelela, ongakwanisiyo ukuthi acabange kahle, ophila impilo elusizi.

Isisebenzi sezempilakahle esiqakathekisa ikakhulu ekuguleni kwabantu ingqondo ukungaphili kahle engqondweni kwabantu siyakhanya ukuthi sincedisa umama ongaphathekanga kahle engqondweni ukuze azizwe esiba ngcono.

Umuntu olomkhuhlane wengqondo okudlulisileyo, umuntu lo kalandawo yokuhlala kodwa uyabe hlala ebhoda ngezitaladi ecela ukudla, edobha ukudla emabhimu lokhu kusenziwa yikuthi ingqondo yakhe kayiphelelanga.

Umkhankaso ofundisa mayelana lomkhuhlane wengqondo. Umkhankaso lo uyabeka ilanga lapho abantu ababe befundiswa ngomkhuhlane wengqondo, ukuze bebelolwazi ukuthi umkhuhlane wengqondo yinto enjani njalo kumele kwenziweni mayelana lowo.

Ibhakane litshengisa ilanga elilondolozwayo elabantu abangaphilanga kahle engqondweni. Lelolanga liyabe lifundisa mayelana labantu abangaphilanga engqondweni ukuthi mele sibaphathe njani lokuthi impilakahle zabo ziminjani.

Imota esetshenziswa ukuthwala izigulani ibasusa endaweni ezithile isiya batshiya esibhedlela ijwayele ukubizelwa abantu abehluleka ukuzihambela bodwa ngenyawo zabo ukuze ibathwale beyethola usizo esibhedlela.

Imota yesibhedlela esetshenziswa ukuthwala izigulane ibasusa endaweni ezehlukeneyo ibasa ezibhedlela , imota ke ijayele ukufonelwa nxa abantu belesigulane esingakwanisi ukuzihambela ukuze izomthatha imhambise esibhedlela

Imibheda esetshenziswa ezibhedlela ukuze izigulane zikwanise ukulala phezu kwayo nxa bethola usizo ezibhedlela, imibheda le iyandise ukuphiwa izigulane eziyabe zitshelwe ngoDokotela ukuthi zilaliswe ukuze bethole usizo esibhedlela.

Owesifazane osanda kubeletha oncediswa ngomongikazi, bakhanya bebobotheka bengabomongikazi abalothando kubomama lasebantwaneni abancane bayamfundafundisa ngento ezihlukeneyo ngomntwana omncani.

Lapha siboniswa indlu eyakhwe okwesilungu yasindelwa ngamatshe omdaka phansi, kulamaluba eceleni kwegedi, yindlu eyakheke kuhle.

Izisebenzi zempilakahle zithatha amasampuli eziwaphiweyo eyezigulane ukuze behlole ukuthi imkhuhlane abalayo ibangelwa yikuyini besebesiyanika udokotela.

Imisebenzi zempilakahle zithatha amasampuli ezigulane ukuze zibone ukuthi baphethwe yizifo bani. Ukwenzela ukuthi behambise kubodokotela ,odokotela besebetshela izigulane

Umkhankaso wokufundisa ngomkhuhlane weHIV leAIDS. Kugcwele abantu kuyakhanya ukuthi abantu bayafundisa mayelana lomkhuhlane weHIV leAIDS bafundisa into ezihlukahlukaneyo.

Umkhankaso oqakathekisa ukufundisa mayelane ngomkhuhlane we HIV le AIDS umkhankaso lo uyabe ubekelwe ilanga lawo lokuthi lelo langa kuyabe kufundiswa mayelane lomkhuhlane we HIV and AIDS.

Isixwayiso esibhaliweyo mayelana ngezempilakahle, esikhuluma ngemikhuhlane ehlukeneyo efana leHIV and AIDS, imalaria kanye lokunye.

Umkhankaso ofundisa ngomkhuhlane wengqondo, ibhakane leli libhaliwe ukuthi kuyabe kufundiswa mayelana lomkhuhlane wengqondo ukuze abantu babe lolwazi ukuthi umkhuhlane wengqondo yinto enjani njalo ephathwa njani.

Umkhankaso mayelana lomkhuhlane oyingozi obulalayo njalo osugcwele ezigabeni ezinengi ebantwini abanengi. Umkhankaso lo uyafundisa abantu indlela zokuthi bephile njani ukuze bewumise lowo mkhuhlane lokuthi ungagcwali.

Umkhankaso wokuxwayisa mayelana lomkhuhlane wetshukela. Lo mkhankaso uyabe ubekelwe iviki lonke ukuze izisebenzi zempilakahle zikwanise ukufundisa abantu mayelana ngomkhuhlane wetshukela.

Izixwayiso ezibhaliweyo mayelana lomkhuhlane wetshukela ukuze abantu bebekwazi nxa sebebanjwe ngumkhuhlane wetshukela ukuthi bayabe bezizwa bewoma kakhulu befuna amanzi, ukufuna ukuyachitha amanzi esambuzini ngesikhathi esinengi.

ilanga lokukhankasa lifundisa abesifazana ngokuhlanzeka ngezikhathi zabo nxa besiya esikhathini befundiswa ukuthi kumele benze njani ukuze bahlanzeke lokuthi bagqoka njani imfanelo zabo abazigqoka nxa besiya esikhathini

Omongikazi abahlaliswe ndawonye befundiswa ngokuphathelane lomsebenzi wabo ukuze nxa sebenza umsebenzi wabo bebekwazi abakwenzayo bayancediswa ngumphathi wabo ome phambi kwabo

Abantu besifazane abakhankasayo ngokuxwayisa mayelana ngomkhuhlani wemvukuzani ovamileyo. Babaxwayisa ngendlela zokuvikela umkhuhlane lowu usaqala ungakaqhubekeli phambili.

Umbheda osesibhedlela osetshenziswa yizigulane ukuze belale kiwo nxa belinde ukubonwa ngudokotela. Abantu abanengi abalala kule imbheda ngabayabe bexwayiswe ngudokotela ukuthi bebethola usizo kodwa besesibhedlela.

Ibhakane elifakwa esbhedlela ukuze lincedise izigulane labavakatshi bengalahleki nxa befika esbhedlela. Kulemiqwayi ekhombelayo ukuthi indawo landawo ingaphi ukuze abantu bengalahleki.

Ibhakani elisesibhedlela elincedisa abavakatshi lezigulani, ukuze zingalahleki nxabe fika esibhedlela, elibatshengisayo ukuthi indawo ngandawo ingaphi, kulemiqwayi ekhombelayo ukuze bengalahleki.

Izisebenzi zezempilakahle okukhanya kungabodokotela labomongikazi, bamile balalele umuntu oyedwa okukhanyayo ukuthi kukhona abacwayisa ngakho okumayelana lomsebenzi wabo.

Ibhakane elisesibhedlala elitshengiselayo ukuthi yindawo yabomama ababelethayo. Indawo leyi ihle incede omama abangena esibhedlela ababuya ukuzobhalisa izisu zabo, lababuya ukuzothola uncedo mayelana lezisu zabo ukuthi bengalahleki.

Umama osanda ukubeletha. Ulodokotela kanye lomongikazi. Bonke bakhangela umntwana ukuthi uphile kahle yini njalo lomama uzihlalele yedwa okutshengisela ukuthi ubelethe kahle.

Isibhedlela esikhulu esakhekileyo esezempilakahle lapho abantu abasuka ezindaweni ezitshiyeneyo bezethola khona impilakahle ngentengo eziphezulu.

Isibhedlela esikhulu esakhekileyo esikhanya singasiso sikahulumende kodwa esomuntu kumbe abantu abazakhela bebodwa esokuthi nxa umuntu esiyathola usizo intengo zakhona ziyabe ziphezulu.

Sikhona isibhedlela esihlanzekileyo esitshengiselayo ukuthi izisebenzi zonke zisebenza ngokuzikhandla ukuze indawo yabo ihlanzeke lezigulani nxa zibuya lapha zihlale zikwazi ukuthi ziyaphuma ziphile ngoba indawo yakhona ihlanzekile.

Ibhakane elitholakala endaweni yezempilakahle eliphathisa izigulane labaphelekezeli ukuthi bebekwazi lapha abaqonda khona bengalahleki nxa befika okulemcijo ekhombelayo ukuthi umuntu uyangaphi ngendawo ngendawo .

Indawo enkulu yezempilakahle lapho abantu abathola usizo olutshiyetshiyeneyo. Abahamba ngezifo ezitshiyeneyo bayathola usizo bonke, bonke ababelethayo ababuya ngemikhuhlane etshiyeneyo bayathola usizo labo.

Abantu besifazana labesilisa abame ngaphandle kwesibhedlela. Bemelele ukuthi omunye lomunye atshelwe yizisebenzi zempilakahle ukuthi uqonda kuyiphi indawo ukuthi athole usizo ngempilakahle yakhe

Imota ehloniphekayo ethwala izigulani ibasusa ezindlini ibaletha esibhedlela ikakhulu laba abaphatheke kakhulu okokuthi abantu abahlala lesigulane endlini bacina befona becela ukuthi isigulane sithathwe endlini siyetshiywa esibhedlela.

Ibhakane elisesibhedlela elikhomba lapho okutholakala khona isambuzi liphinde likhombe lapho okutholakala khona abantu abathengisa okokudla. Ibhakane leli lincedisa izigulane lezivakatshi ukuthi zingalahleki.

Isitolo esibambane lesibhedlela lapho izigulane ezithola khona imithi yazo nxa bethenga khona eminye ziphiwa emahlale ukuthi zikwanise ukuthola usizo ngokugula kwabo.

Imota yesibhedlela ethwala izigulane ibasusa endlini ibasa esibhedlela ikakhulu laba abangaphathekanga kuhle abanga kwanisiyo ukuzihambela ukuthi beyefika ezibhedlela baphathiswa yileyo imota.

Osebenza kwezempilakahle ume phambi lwemithi lamaphilisi konke kuhlangahlangene ukufaka ngezindawo ngezindawo ukwenzela ukuthi nxa esenika izigulane angaphatheki ngekhanda kodwa abekwazi ukuthi udobha ngaphi lokhu okucelwa yizigulane

Imota esetshenziswa yisibhedlela ukuthwala izigulane ezingezwa kuhle eziphathekileyo ezingenelisiyo ukuzihambela zodwa zibathwala zibazusa endlini zibasa esibhedlela.

Imota yesibhedlela iqakatheke kakhulu encedisa ukuthwala izigulane ibasusa endlini ibahambisa ezibhedlela ikakhulu laba ababelezingozi zomgwaqo bancediswa yile imota ibathwale ibahambise ezibhedlela bayethola usizo.

Omama abahlangeneyo labantwana babo abalomkhuhlane ohambelanayo ongumkhuhlane wokukhula ikhanda likhukhumala lisiba likhuku abayabe bevele bezelwe belayo lowo mkhuhlane.

isibhedlela esikhulu esikhangele izempilakahle zabantu esilabo mongikazi labo dokotela bonke bencedisana ukuthi bephathise izigulane ezibuya zisuka emakhaya zizothola uncedo ngeze mpilakahle

Indawo egcina imithi ehluka hlukeneyo lakho konke okusetshenziswayo esibhedlela ekuncediseni izigulane imithi leyi ifakwe ngamabizo ayo kuyangokuthi welaphani ngumuthi wani yasifakwa njalo njalo

Isixwayiso esixwayisa abantu abaphila lomkhuhlane weBP. Kubhaliwe into ezihlukahlukeneyo okumele abantu bezenze nxa belomkhuhlane lowu okufana lokuthi bengabhemi lokuthi benganathi utshwala.

Umtshina omkhulu otholakala ezibhedlela ezinkulu njalo lowo mtshina uyancedisa ukuhlanza igaza ebantwini abalomkhuhlane wezinso. Umtshina lowu wandise ukuthi usebenze amahola amane.

Umtsina osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu ukuhlanza igazi labantu laba abalomkhuhlane wezinso. Umtshina lowu uyasebenza ukuze igazi lomuntu lihlanzwe emtshineni, liphinde libuyele futhi njalo emzimbeni wakhe

Isisebenzi sezempilakahle sikhuluma lesigulane emduduza ukuba uzaphola lokungathi uyamxwayisa ukuthi ephile impilo enjani ukuze aphile isikhathi eside lomkhuhlane alawo.

Umuntu olamehlo angafananiyo, elisesandleni sokunxele likhanya mhlophe ukuthi aliboni kulokuthi aluba limnyama lihle likhanye ukuthi yilihlo elingaboniyo.

Emfanekisweni lo sitshengiswa odokotela bephethe izikhali zokwelapha ingaphakathi yomuntu. Bayamhlola njalo ɓemelapha ngasikhathi sinye befuna ukubona ukuthi yini ebangela ukungaphatheki kuhle emzimbeni.

Isithende esikhanya sibuhlungu okubangelwa yinto ezihlukeneyo okungabe yikunyathela nzima, kumbe ukuhlala ilanga lonke umuntu engasukumanga, kumbe igazi elingagijimi kahle emzimbeni.

Ingxenye yesibhedlela esikhulu ekhangela ngezamehlo kuphela amehlo abuhlungu lezinye izinto ezibangela ukuthi amehlo ecine engasebenzi kahle indawo leyi ikhangela khonokho.

Igabha lesibhedlela elilomchemo phakathi, umchemo lowu uyahlolwa yisisetshenziswa esisetshenziswa ukuhlola umuntu wesifazane nxa ezithwele isisetshenziswa lesi sifakwe phakathi komchemo ukuze ekugcineni kube le mpumela.

Umtshina ojayelwe ukusetshenziswa ezibhedlela ezinkulu. Umtshina lowu ngowokuhlola isigulane. Simhlola kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni ukuze kubonwe ukuthi uphethwe yini, ngumkhuhlane bani.

Udokotela uthwele igazi lesigulane. Igazi leli mele lihlolwe ukuze kutholakale ukuthi yikuyini okuphakathi kwalo, okungabe kuyikho okwenza ukuthi isigulane lesi sigule emzimbeni.

Yisisentshenziswa esitholakala esibhedlela lasezitolo ezithengisa imithi esivame ukusentshenziswa ngabantu besifazana. Ukuze bazihlole ukuthi bazithwele kumbe abazithwalanga.

Umtshina otholakala ezibhedlela ezinkulu lo umtshina uyancedisa ukuhlola umuntu umzimba wonke uyamhlola kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni zakhe ukuze kubonakale ukuthi akugulayo kubangelwa kuyini.

Isigulane esesingeniswe phakathi komtshina ojayel' ukusetshenziswa ezibhedlela esikhulu ukuze akhangelwe kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni zakhe, kubonakala ukuthi okubangela ukugula kwakhe yikwiyini.

Isisetshenziswa esisetshenziswa ezibhedlela, esithengiswayo futhi lasezitolo ezithengisa imithi. Esitshengisayo nxa umuntu wesifazane ezithwele esesiya tshengisa imzila embili etshoyo ukuthi owesifazane uyabe ezithwele.

Umtshina wokuhlola isigulani umzimba wonke kusukela ekhanda kuze kuyefika enyaweni imitshina le yandise ukutholakala ezibhedlela ezinkulu lapho okuyabe kufunwa ukutholwa imbangela yesifo somuntu ogulayo

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ezikhulu okuhlola umzimba wonke womuntu ukuze kubonakale ukuthi lesi sifo asigulayo sibangelwa yini lowomtshina umkhangela umuntu kusukela ekhanda kuze kuye fika enyaweni ukuze kubonakale imbangela yesifo sakhe

Inkomitsho encane ilomchemo womuntu wesifazane phakathi kwasokuhlonywa isigodo sokuhlola nxa umuntu wesifazana ezithwele lokhu kuthwelwe yisisebenzi sezempilakahle ukuze abone ukuthi umama lo engabe ezithwele kumbe kazithwalanga.

Igazi liyathathwa emunweni wesigulane ukuze liyehlolwa, lihlolwe ukuthi lingabe lilemkhuhlane enjani engabe ifunwa ukwelatshwa umuntu nxa egula into yokuqala yikuthathwa igazi liyehlolwa.

isisetshenzisa esisetshenziswa esibhedlela ikakhulu ebantwini besifazana ukuzi bazihlole nxa bezithwele lesi esifakiweyo ngesomuntu ozithweleyo

Omama ababili abasanda kubeletha abathwele abantwana babo abasathola imfundiso mayelana lokuthi abantwana abancane abasanda kuzalwa baphathwa njani bakhuliswa ngayiphi indlela.

Omama abazithweleyo balaliswe endaweni eyodwa indawo le ivele iyindawo yabomama abazithweleyo ukuze benakekelwe abanye babo ngabalezifo abazigulayo benjalo bezithwele abanye ngabeseduze lokubeletha.

Omama abazithweleyo abalalisiweyo embhedeni. Munye ngamunye ulele embhedeni wakhe. Omunye lomunye uhamba ngesifo esihlukehlukeneyo. Abanye balande ukuzobeletha abanye ngabangezwa kahle bezithwele benjalo.

Omongikazi bayancedisana ukuze behlabe umntwana omncane imfanelo zakhe kulandelana ngokuthi ekhadini lakhe kubhalweni bamhlaba ngemnyaka leyo aselayo kuhambelane lokuse ekhadini lakhe lesbhedlela aliphiwa ezalwa

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ezikhulu Umtshina lowu uhlola isigulani kusukela ekhanda ukuze kuyefika enyaweni zakhe . Ukuze kubonakale ukuthi umkhuhlane alawo ubangelwa yi kuyini ukwenzela ukuthi athole usizo .

Izisetshenziswa ezisetshenziswa esibhedlela ukuze zincedise izigulane ezingakwanisi ukuzihambela zodwa. Esokuqala isigulane siyahlala phezulu besesihamba sihlezi phezukwaso, esesibili isigulane siyasukuma sime sibambelele besesihamba ngesisetshenziswa lesi.

Igazi elifakwe phakathi kwamagabha ezibhedlela, asetshenziswa ukuthatha igazi kanye lamanye ama 'fluid' omzimba ukuze kuyehlolwa kubonwe imbangela yomkhuhlane oyabe ubambe isigulane.

Isitulo esihambayo esitholakala esibhedlela esincedisa izigulane ezingakwanisi ukuzihambela sodwa ukuba bekwanise ukuya esambuzini lokuthi bakwanise ukuhamba besuka kweyinye indawo besiyakweyinye.

Isisetshenziswa esiqakatheke kakhulu ezibhedlela, lapho okugcinwa khona imithi eyabe isetshenziswa ebantwini asebegula okudlulileyo lowu uhlala ufakwe eduze lezigulani ngoba usetshenziswa mtshokotsho.

Isetshenziswa esisetshenziswa ngudokotela ukuze sizwe ukuthi isigulane inhliziyo yaso itshaya njani. Isisetshenziswa lesi siyasincedisa udokotela ukuze abane ukuthi inhliziyo yesigulane itshaya ngendlela eqondileyo na.

ezisetshenziswa esibhedela zifakwa ezindaweni ezibizwa kuthiwa ngamaslusi room esibhedlela lapha kulahlwa yonke incekeza evela ezigulaneni ikakhulu lapho omama ababeletha khona

Inqola yesibhedlela ehlala isegcekeni ilindele ukuthi kungaba lesigulane sisuke sigule ngokuqinileyo leyo nqola ibe ngeyokuphangisa lezinto zayo ezikwanileyo eziyancedisa izigulane ngokuphangisa.

Emfanekisweni lo siboniswa isitulo esisetshenziswa ngumuntu ongenelisiyo ukuzihambela ukuze ahlale afuqwe kiso ngabomongikazi ezibhedlela.

Umbheda olaliswe umuntu ogula kakhulu osedinga ukuncediswa ngemitshina ukuze aphefumule lokuthi ukudla kungene emzimbeni wakhe. Lokhu okusemaceleni yiyo imitshina esetshenziswa ukuthi aphefumule lokuthi ukudla kungene emzimbeni.

Umbheda wesibhedlela osetshenziswa ukulalela izigulane khona. Izigulane ezingezwa kuhle ezilalisiweyo esibhedlela zisebenzisa imibheda leyi ukuze zilale khona zisamelele uncedo oluvela kudokotela.

issetshenziswa esisetshenziswa ngo dokotela uma efuna ukutzwa ukutshanya kwenhliziyo kwesigulane uyasithatha afake endlebeni afke okunye lapho okulenhliziyo yesigulane ezwe ukuthi itshya ngendlela eqondileyo yini

Udokotela uhlola isifuba sesigulane somuntu wesilisa .ukuze abone imbangela yesifo lesi abuye ngaso esibhedlela . Usebenzisa imitshina yakhona ukuze abalemiphumela yakhona ukuthi kubangelwa yikwiyini.

Umuthi wokukhwehlela , osetshenziswa ngabantu abazwa ubuhlungu esifubeni. Abalesifuba esidabukileyo ,wona iyancedisa ukuthambisa isifuba .Ukuze umuntu akhwanise ukukhwehlela akhuphe isikhwehlela.

Amafutha okugcoba ijwabu ahlukehlukeneyo . Atholakala ezitolo ezithengisa imithi ,amafutha lawa ayisetshenziswa ukugcoba ijwabu elilumayo .Ijwabu eliphuma amaqubu kanye leminye imikhuhlane etholakalayo ejwabini.

Amaphilisi anathwa ngabantu abasala bengazizwa kahle emva kokuntshintsha komkhathi, ukuhluma kwezihlahla, kanye lezinto ezinye ezihlukahlukeneyo ezibangela ukuthi umuntu esale elunywa umzimba, amehlo avuvuke, kanye lokunye okuhlukahlukeneyo.

Amaphilisi asebenza into ezihlukahlukeneyo emzimbeni. Kwabesilisa esabenza emadodeni lawa angakwanisiyo ukusebenza kahle kwezocansi, asebenze futhi njalo ukuncedisa igazi emzimbeni womuntu.

Amaphilisi asetshenziswa ukwelapha ama infection ehlukeneyo. Angabe engawesifuba, awendlebe kanye lemkhuhlane ethelelana emacansini ikakhulu okuthiwa yi chlamydia.

Umuthi wokukhwehlela osetshenziswa ngabantu ababanjwe umkhuhlane abazizwa besizwa ubuhlungu esifubeni lasemakhaleni. Umuthi lowu uyasebenza ikakhulu ebusuku ukuze isigulane silale singezwa buhlungu.

Umuthi onathwa ngabantu abangezwa kahle emzimbeni. Umuthi lo uyaqeda ubuhlungu bemkhuhlane ehlukeneyo efana lekhanda lesifuba, isilumo kubomama kanye leminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Amaphilisi avimbela ubuhlungu besifuba. Obungabe busenziwa ngumkhuhlane wenhliziyo. Amaphilisi lawa anathwa ngabantu abalo mkhuhlane weBP ukuze igazi ligijime ngendlela eqondileyo emzimbeni.

Umuthi wokunatha amaphilisi kanye levicks okusetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela kanye lomkhuhlane, ivicks iyagcotshwa esifubeni ifakwe lasemakhaleni ukuze ithambise isifuba.

Umuthi wokwelapha isisu, ikakhulu umuntu oyabe esizwa isisu sakhe singani sigcwele umoya, isisu esehluleka ukugaya ukudla sodwa, lokuthi nxa eyedwa uyabe ezizwa ukuthi kaphathekanga kahle phakathi kwesisu.

Umuthi wamehlo oyandise ukuthontiselwa phakathi kwamehlo ukuze welaphe imikhuhlane etshiya tshiyeneyo ehlasela amehlo ecina isenza amehlo abebomvu, alume njalo abebuhlungu, umuthi lo uyancedisa.

Amaphilisi ayelaphayo nxa umuntu esizwa ubuhlungu bekhanda ,amazinyo, isilumo ebafazini lakanye eminye imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Amapilisi etshukela ayancedisa ukuze ayehlise itshukela elisemzimbeni njalo amapilisi la kumele umuntu olomkhuhlane wetshukela awanathe esedlile njalo enganathi kakhulu utshwala nxa enatha la amapilisi.

Umuthi wokwelapha amehlo osentshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo ehlasela amehlo. Ikakhulu amehlo abomvu, lamehlo alumayo, lamehlo ahlaselwa yimikhuhlane eminenginengi.

Amaphilisi anathwa ngabantu abagula isikhathi esinengi kubangelwa yikutshintsha komkhathi, ukuhluma kwezihlahla, beqale ukulunywa emakhaleni lokuqala ukungezwa kahle .Amaphilisi lawa ayabenza bebengcono.

Umuthi wokukhwehlela owelapha isifuba ezidabukileyo ,esibuhlungu esingabe singenwe ngumqando .umuthi lowu izigulane ziyawunatha ukuze zehlise inhlungu esifubeni lokuthi isofuba sithambe.

Umuthi oncedisayo kuma aleji, uphinde uncedise ukulunywa ejwabini. Umuthi lowu usentshenziswa ngabantu ababalenkinga eqalwa ngama aleji besebeqala ukuphuma amakhovula.

Umuthi osetshenziswa enyamazaneni, ikakhulu inyamazana ezinjengenkomo, imbuzi, omangoye lezinja ukuze uzihlanze zingabi lezibungwana lezi ezincane ezimunya igazi enyamazaneni.

Philisi anathwa ngabantu abahlukumezekileyo engqondweni abahlala bengajabulanga, abalomkhuhlane wokuhlala bengajabulanga anathwa kanye ngelanga ukuze bezizwe ngcono njalo bekwanise ukulala.

Umuthi wokukhwehlela onathwa ngabantu abakhwehlelayo abazwa ubuhlungu esfubeni abavimbeneyo alase makhaleni umuthi lo uyabancedisa ukuze besale bezizwa ngcono lokukhwehlela kungathi kuyayehla

Umuthi osetshenziselwa amakhala avimbeneyo emuntwini oyabe ebanjwe ngumkhuhlane, umuthi lowu uyancedisa ukuthi amakhala avuleke ukuze umuntu akhwanise ukuphefumula kuhle.

Umuthi wokukhwehlela osetshenziswa ngabantu abezwa ubuhlungu esifubeni, ukuvaleka kwesifuba kanye lokunye okuyabe iuohathelane lesifuba. Umuthi lowu uyancedisa ukuthi isifuba sivuleke lesigulane sisale sisizwa ngcono.

Amaphilisi asetshenziswa ukubulala ibacteria emzimbeni. Lawo maphilisi abulala ibacteria ehlasela amehlo, amakhala kanye lomlomo emuntwini.

Umuthi osetsenziswa ngabantu abavimbana amakhala abalenkankili bayawusebenzisa lowo muthi ukuze amakhala avuleke angalumi njalo bengathwali nzima nxa sebephefumula.

Umuthi woku rabha umzimba uyandise ukusetshenziswa ngabantu abahlatshwe yizihlabo bayawuthatha lowo muthi berabhe lapho abayabe besizwa ubuhlungu khona ukuze kusale kungcono ubuhlungu.

Umuthi kanye lamafutha okugcoba ufakwe ngandawo ngandawo. Amafutha la okugcoba asetshenziswa ukugcoba ijwabu eliyabe libomvu, ijwabu elilamainfection ahlukahlukeneyo.

Umuthi osetshenziswa ukugcoba inwele ukuze zihlale zibuthakathaka ,zihlale zingela nkwethu njalo zikhangeleka. Umuthi lowu ujwayele ukusetshenziswa ngabantu abakwaziyo ukuthi inwele zabo ziyaqina zibelenkwethu, kanye lokunye okuhlukeneyo.

Umuthi wamehlo oyandise ukuthontiselwa phakathi kwamehlo ukuze uphathise amehlo abanjwa yimikhuhlane ehlukehlukeneyo acina ewenza ukuthi abebomvu, alume kumbe abebuhlungu uyaphathisa.

Umuthi wokukhwehlela oncedisa abantwana abancani . Abantwana abavimbene amakhaya ,abadabuke izifuba, labayabe belamakhovula Kanye lezikhwehlela .Umuthi lo iyancedisa ukuze bebengcono.

Umuthi osetshenziswa ngabantu abagulayo kubangelwa yinto ezehlukeneyo, ukutshintsha komkhathi, ukuhluma kwezihlahla kanye lokunye, benganatha amaphilisi lawa basala besizwa ngcono.

Umuthi wokukhwehlela osetshenziswa ngabantu abazwa ubuhlungu esifubeni, abalesifuba esidabukileyo banganatha umuthi lowo uyathambisa isifuba ukuze isigulane sisale sizizwa sesingcono.

Amafutha okugcoba isikhumba, ukuze alwise infection. Ikakhulu isikhumba esilezikhunta. Kanye leminye imikhuhlane ejayele ukuhlasela izikhumba zabantu. Ayaphathisa amafutha lawa.

Umuthi wokugcoba osetshenziswa ikakhulu ngabantu abalejwabu elingabe lilenkinga ezinengi, ezifana lokumila amaqhubu, ijwabu elibabomvu. Umuthi lowu bayawusebenzisa abantu ukuthi bawugcobe ukuze ijwabu lihlale likhangeleka.

Amaphilisi anathwa ngabantu abaqala ukugula. Ukugula okuyabe kubangelwe into ezihlukeneyo. Okufana lokuhluma kwezihlahla, kumbe bedle into angahambelani layo, kumbe ukunshintsha komkhathi. Lawa maphilisi ayancedisa.

Amaphilisi atholakala ezitolo zamaphilisi asetshenziswa ngabantu besifazane ukuba bezivikele bengazithwali bengazimiselanga kodwa bekwanise ukuthi bezithwale lapho abazimisele khona.

Ilembu elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ebantwini abalimeleyo ilembu leli liyavala izilonda ukuze ama-infection angahlaseli isilonda sihlale sivalekile.

Imithi ehlukahlukeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo ifakwe ngandawo ngandawo ngokuthi isebenzani. Ayizange ihlanganiswe yonke ukuze lowo othengisayo abekwazi ukuthi nxa umuntu efika edinga uncedo lwephilisi kumbe umuthi abekwazi ukuthi uluthatha ngaphi.

Amaphilisi lemithi ehlukeneyo elapha imikhuhlane etshiyeneyo. Amaphilisi isikhathi esinengi asetshenziswa ukuqeda ubuhlungu lemithi ngokunjalo.

Umuthi wamehlo othintiselwayo phakathi kwamehlo, owelapha imikhuhlane ehlasela amehlo. Ikakhulu amehlo athanda ukubabomvu aphuma ububholi mtshokotsho.

Umuthi oncedisa isisu esingathi asihlalisekanga kahle, kuyancedisa njalo izinye, uyancedisa njalo ekucemeni ukuthi umuntu nxa ecema angaze ezwe ubuhlungu Iyancedisa imikhuhlane eminengi.

Umuthi wokugcoba emakhaleni lasesifubeni owokwehlisa ukuvimbana emakhaleni loluvakeka esifubeni usetshenziswa ikhakhulu ebantwini abaphethwe ngumkhuhlane kanye lamaphilisi akhona ayancedisa umkhuhlane wokukhwehlela

umuthi osetshenziswa ngabantu abale nkankila bayawuthatha bawufafaze emakhaleni ukuze bekwanise ukuphefumula kuhle lokuthi inkankila leyi ingabathwalisi nzima kakhulu

Lawa ngamaphilsi anathwa yizigulane ezilegazi elingagijimi kahle emzimbeni kucina kubangela imikhuhlane eminengi enjengokuvuvuka inyawo lenhliziyo eyabe itshaya masinya

Umuthi osetshenziswa ukuyelapha izilonda inengi labantu bayawuthatha bewungcobe lapha okulesilonda khona ukuze isilonda siphole ngokuphangisa umuthi lowu usetshenziswa ngabantu abanengi abasezinhlungwini ngenxa yezilonda

Amanzi asetshenziswa kakhulu ezibhedlela amanzi lawa asetshenziswa esigulaneni esiyabe sesilesikhathi eside sihlanza kumbe sigijinyiswa yisisu bayaphiwa lawo manzi ukuze amanzi akhe alahleke emzimbeni ebiseleke.

Umuthi wokukhwehlela othambisa isifuba esiwomileyo oncedisa lamakhala ajulukayo uyawelapha ngalo isifuba esibuhlungu uyancedisa ukuthi umkhuhlane uphele ngokuphangisa.

Umuthi othontiselwa emehlweni amehlo aphambaniseka ngento ezihlukahlukeneyo ezifana lokuhluma kwezihlahla ukutshintsha komkhathi Kanye lokunye okuyabe kubangela ukuthi amehlo abe buhlungu

Umuthi othontiselwa emehlweni, osebenza ukuvikela amehlo ukuthi anagabambi ingcekeza ezingawa phambanisa. Lokuthi usebenza njengenyembezi ngoba inyembezi zisebenza ukuthi zihlanze amehlo ukuthi anagabambi ngcekeza.

Umkhuhlane wabantwana wokukhwehlela uyancedisa amakhala avimbeneyo uphinde uncedise lesifuba esiwomileyo uyathambisa isifuba njalo nxa umntwana ekhwehlela kuyaphathisa ukuthi kwehle lokhu ukukhwehlela.

kutholakala ezitolo lapha okuthengiswa khona imithi, imithi leyi ngeyoku gcoba lapha okulenhlungu khona emzimbeni ukuze ubuhlungu lobu behle kumbe kuphele kusetshenziswa ngabantu abasenhlungwini

Amaphilisi okubulala ingcekeza esemzimbeni lawa ajwayele ukuphiwa abantu abalezifo zocansi, ezithelelwana ngocansi ikakhulu lalabo abalamadlala bayaphiwa lawo maphilisi.

Umuthi ogcotshwayo osetshenziswayo ukuze welaphe ijwabu, ijwabu eliyabe lilemikhuhlane ehlukehlukeneyo umuthi lo uyagcotswa ukuze lowo mkhuhlane uphele

Abantwana abancane abagogekileyo abakhanyayo ukuthi abala sikhathi eside bezelwe kodwa begogekile ezandleni, iminwe yabo iyakhanya ukuthi igogekile.

Umongikazi ohlola umntwana omncane osanda kuzalwa. Umntwana okukhanyayo ukuthi ungani uthola usizo oluvela emtshineni ukuze akwanise ukuphefumula. Umongikazi uyamhlola ukuthi engabe ephilile na.

Abantwana abancane abangama ntombazana, abakhanya bejabulile bezidlalela lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi baphilile emzimbeni, engqondweni, lasemakhaya bajabulile baziphilela kahle.

Ababelethisi asebeqedile ukubelethisa umama bamtshengisa izindla zokuthi amunyise njani umntwanakhe bayamugada ukuze ayenze into eqondileyo bame eceleni kwakhe ukuze bemncedise.

Umntwana omncane okhangelwe ngudokotela emhlola ukuthi engabe ephethwe kuyini. Omongikazi labo baseceleni bayazama ukulibazisa umntwana bemtshengisa uthando betshengisela ukuthi bafundiswa kahle ngendlela yokugcina abantwana

Umntwana omncane ofakwe esikalini ukuze kubonakale ukuthi uweya ama"KG's" amangaki ukuze kubonakale ukuthi ama "KG's" akhe ayahambelana na lomnyaka wakhe.

Isisebenzi esisebenza kwezempilakahle, ababhoda bethontisela abantwana ama imunayizeshini, ikakhulu eyepholiyo. Bajwayele ukuxwayisa bengakaqalisi ukuhamba bethontisela abantwana.

Abantwana abancane abalaliswe esibhedlela abantwana abancediswa ngumongikazi ukuthi bengani bayadlaladlala bengagxili kakhulu emkhuhlaneni kodwa babe lesikhathi sokuthi labo bedlale.

Yisibhedlela sabantwana kuphela. Lapho abantwana abathola ukwelatshwa imikhuhlane ehlukahlukeneyo beselatshwa ngoMongikazi abakhangela ngezempilakahle yabantwana abancane

Umntwana omncane othontiselwa umuthi ukuzwenzela ukuthi umncedise amasotsha akhe omzimba ukuze alwe imikhuhlane ehlukeneyo njalo ahlale eqinile.

Abantwana abangatholi ukudla okwakha umizimba abakhanyayo ukuthi bayakuswela ukudla bahlala belambile lemizimba yabo isizacile lamathambo sephumele phandle ngoba ukudla bayakuswela.

U dokotela ospecilizer ebantwaneni abancane. Okhangela umntwana amehlo ukuze abekwazi ukuthi uqalela ngaphi ngesifo esiphethe umntwana omncane. Ukuze abekwazi ukumphathisa.

Umkhankaso owenziwa ngabantwana bekhombele ibhakani elibhalwe mayelane ngokuhlukunyezwa kwabantu besilisa abantu besifazane kanyelabantwana kuyakhanya ukuthi umkhankaso lo awuhambisani lokuhlukunyezwa kwabantu

Abantwana abagogekileyo abakhanyayo ukuthi ngabatwana abangenelisiyo ukuthi bedlale njengabanye abantwana abafuna ukugcinwa ngonanzelelo ngoba bengakwanisi ukuzenzela izinto ezinengi

abantwana abancane abangamantombazana abakhanya bejabulile bezidlalela kuhle okutshengisela ukuthi badla kuhle njalo baphile kahle abalazifo ezibathwalise nzima

umkhankaso owokufundisa abesifazana mayelana ngokuhlanzeka nxabesesikhathini bafundiswa ukuthi benzenjani nxabesesikhathini lendlela ezilungileyo zokuthi behlale behlanzekile

Abantwana abancane abadlalayo besesikolo bonke bagqoke amayunifomu afananayo ayimbala eluhlaza, bakhanya bejabulile.

Isisebenzi esisebenza kwezempilakahle, lapho okugcinwa khona igazi elinikelwe ngabantu abafisa ukuncedisa labo abaswela igazi emzimbeni. Uliphethe leligazi ukuze alifake lapho okumele ligcinwe khona.

Udokotela wamazinyo uhlola isigulane esilomkhuhlane wamazinyo. Uyakhanya laye uzivalile emakhaleni udokotela, ukuze angangena ngama 'infection' angaphuma emoyeni wesigulane.

Isisebenzi esisebenza kwezempilakahle esiphethe igazi igazi eliyabe lidonethwe ngabantu abafisa ukuncedisa labo abaswela igazi emzimbeni uyalithathaa ukuze alibeke lapho okumele lihlale khona

Isisebenzi sezempilakahle esisebenza lapho okugcinwa khona igazi. Igazi eliyabe lidonethwe ngabantu abafuna ukuphathisa labo abadinga uncedo lwegazi. Ulibambile igazi leli ukuze alithathe alifake lapho okumele lifakwe khona.

Odokotela abahlangeneyo bencedisana ngezempilakahle, behlanganisa bonke imbono yabo bebonisana ukuthi benze njani ngezempilakahle yabantu.

Emfanekisweni mo sibona umama ohamba lowesilisa umama uhlolwa ngudokotela kufanekiswe ukuthi umthatha igazi ukuthi igazi lakhe liyehlolwa libonwe ukuthi lilomkhuhlane bani

Isitolo esikhulu esithengisa imithi, amaphilisi kanye lokunye okuhlukahlukeneyo okuphathisa abantu abangezwa kahle emzimbeni. Lesi sitolo sivame ukuhanjwa ngabantu abavelela kudokotela besiyathola amaphilisi lemithi yabo.

Isitolo esikhulu lapho abantu abathenga khona imithi, amaphilisi kanye lokunye okufunakala ezibhedlela isikhathi esinengi abantu abathenga kulesi sitolo bayabe bevelele kudokotela wababhalela imithi okumele beyithenge.

Isitolo esithengiswa imithi eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo, imithi amaphilisi izisetshenziswa ezisetshenziswa ezibhedlela, isikhathi esinengi abantu ababuya kusitolo lesi bayabe bengabantu abangaphilanga kahle abafuna uncedo lamaphilisi lemithi.

Esitolo lapho okuthengiswa amaphilisi okwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo njalo lamaphilisi lawa afakwe ngandawo ngandawo ngamabizo awo. Usenzela ukuthi owathengisayo engathwali nzima nxa sethengisela izigulane.

Amaphilisi ahlukahlukeneyo ayelapha imkhuhlane ehlukeneyo, afakwe ngezindawo ngezindawo. Afakwe ngamabizo awo amaphilisi lawa akhanya ethengiswa ezitolo ezivele zithengisa amaphilisi.

Esitolo esithengisa imithi ehlukahlukeneyo eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo njalo. Indawo le yandise ukubuya abantu abangezwa kahle ukuze bezothola usizo lwamaphilisi lemithi elaphayo.

Isitolo esithengisa amaphilisi lemithi kanye lezinye izisetshenziswa ezisetshenziswa ezibhedlela . Indawo leyi ivame ukuhanjwa ngabantu abangezwa kahle emzimbeni ukuze bayethola amaphilisi kanye lokunye okungabaphathisa.

Isitolo esithengisa imithi lamaphilisi okuhlukehlukeneyo okwelapha imkhuhlane ehlukeneyo. Phezulu kukhona okubizwa kuthiwa yi listerine okwamazinyo okusetshenziswa ukuze amazinyo ehlale ehlanzekile.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha. Isitolo lesi isikhathi esinengi abantu abafika kibo bayabe bevelele kubodokotela, odokotela besebebatshela ukuthi bathenge imithi enjani ukuze belapheke izifo ezehlukeneyo.

Isitolo esithengisa imithi amaphilisi kanye lezinye izisetshenziswa ezisetahenziswa esibhedlela lapho kubuya izigulane zizodinga imithi eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Imithi ehlukahlukeneyo etholakala ezitolo ezithengisa imithi ehloliweyo njalo eyelaphayo. Imithi leyi ifakwe ngama ngamagama ukuze othengisayo engathwali nzima nxa esethengisela izigulane.

Isitolo esikhulu esithengisa imithi ikakhulu lamaphilizi kanye lokunye okusetshenziswa ezibhedlela inengi labantu ababuya lapha bayabe belayelwe ngoodokotela bebhalelwe ama prescription ukuze bethenge imitii eyelaphayo

Uchago oluphiwa abantwana abancane abasamunyayo uchago lolu luvame ukuphiwa abantwana abangahlali labonina labantwana abalabazali babo abangakhwanisi ukuthi bebamunyise

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo isitolo lesi sijayele ukuhanjwa ngabantu abasukele kudokotela wababhalela imithi le ukuze bethole ukwelapheka.

emfanekisweni lo sitshengiswa imithi ehlukehlukeneyo eyelapha imikhuhlane ehlukeneyo eyokuncedisa izigulane ezingaphathekanga kahle emzimbeni imithi le itholakala ezitolo ezivele zithengisa imithi yokwelapha

Indawo egcinwa imithi iphinde ithengiselwe izigulane. Imithi ehlukaneyo elapha izifo ezihlukeneyo ebuya ilandwa yizigulane ezifuna ukuthola usizo ngezempilakahle lokwelatshwa.

Isitolo esithengisa imithi yokwelapha izigulane .Kanye lokunye okusetshenziswayo ezibhedlela okuhlukahlukeneyo . Izigulane uma bebhalelwa ngodokotela amaphilisi okumele bawanathe ukwelatshwa babuya kulezi zitolo bezothenga.

Imithi yokunatha ehlukehlukeneyo efakwe ngandawo ngandawo ephezulu lapha ngesetshenziswa ukuvikela amazinyo ukuthi engabambi imikhuhlane eminengi lokubulala i"bacteria".

Emfanekisweni lo sitshengiswa isitolo esithengisa imithi etshiyatshiyeneyo. Yezigulane ezithi zingahamba ezibhedlela, zifike zibhalelwe ngomongikazi labodokotela, ukuthi bethenge imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Imithi yokunatha lamaphilisi sokufakwe kwaqoqwa kusiya ngokuthi kusebenzani kwafakwa ndawonye ukuze umathengisa angadideki ikhanda nxa ethengisela izigulane abe kwazi ukuthi uthatha ngaphi imuthi lamaphilisi nxa esipha izigulane.

Imithi lamaphilisi lokunye okuhlukahlukeneyo okufakwe ngandawo ngandawo kusenzela ukuthi onguye okhangela lemithi nxa eseyinika izigulane bebekwazi ukuthi uthatha kuyiphi indawo akuzange kuphombukuhlangahlanganiswa.

Umkhankaso oyenzwa ngabantu abasebenza kwezempilakahle. Bafundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo njalo babanika ulwazi ngezinto abazibonayo ukuthi ziqakathekile

Umkhankaso oyenziwa yizisebenzi zempilakahle, ezifundisa izakhamizi labanye abantu abavela kwezinye indawo mayelana lento ethile ahlangene lezempilakahle ukuze babe lolwazi abantu.

Umkhankaso owenziwa ngabantu abasebenza kwezempilakahle kuyakhanya ukuthi bafundisa abantu mayelana lempilakahle lezinye izinto ezihluka hlukeneyo bakhuluma besebenzisa izandla.

Umkhankaso owenziwa ngabasebenza kwezempilakahle, bahlezi ngendawo ngendawo ezihlukeneyo. Abantu bayabuya labo, behlolwa imkhuhlane etshiyeneyo, njalo befundiswa ngaleyomikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Izisebenzi zempilakahle ezihamba ngonkankaso wokufundisa abantu mayelana ngempilakahle ziyabe ziqonqosela zifuna ukufundisa abantu indlela okumele beziphathe ngayo lokuthi benzenjani ukuthi babe lempilakahle

Umutshina wokhangela ukuba igazi lesigulane lipompa ngendlela eqondileyo mihla ngemihla ngendlela engeke yenze isigulane sicine sesigula sesingasakwanisi kwenza lutho ngenxa yegazi elipompa ngendlela engaqondanga.

Umkhankaso okufundisa mayelana lomkhuhlane wesibindi okuthiwa yihepathayithisi. Ukuthi lowo mkhuhlane utholakala njani, lokuthi usukà njani emuntwini oyedwa uze uyebamba omunye umuntu lokuthi ungavikeleka njani.

Omongikazi bayakhankasa bexwayisa izigulane ngesifo esiyabe siyehlile ngaleso sikhathi langendlela abangaziphatha ngayo ukuba bevikele leso sifo besinciphise futhi njalo.

Umkhankaso oyenziwa ngabantu abasebenza kwezempilakahle onika abantu ithuba lokuthi bekhulume abakwaziyo mayelani ngomkhuhlane we HIV lokuqakathekisa ukuthi abantu bebelolwazi ngalowomkhuhlane.

Omongikazi bezempilakahle abakhankasayo ngoba kulomkhuhlane ovukileyo okumele bevikele abantu ukuthi bawubambe lokuthi ugcwale indawo yonke bayahamba bencedisa abantu bebafundisa njalo.

Isisebenzi sezempilakahle esikhankasayo sifundisa abantu mayelana ngomkhuhlane weHIV.Ubafundisa ngokuthi bangawuvikela njani langendlela zokuphila lomkhuhlane lowu isikhathi eside.

Abantu besifazana abasemkhankasweni wokuncedisa abantu abangomama abangenelisiyo ukuthenga imfanelo zabo nxa besesikhathini. Bayabancedisa ukuze bebanike lezomfanelo ukuze nxa besesikhathini bengathwali nzima.

Ubaba lomama abahleziyo bephethe umntanabo omncani. Abakhanyayo ukuthi bayafundiswa yizisebenzi zezempilakahle, bebafundisa into ezihlukahlukeneyo njengabazali abasebelomtwana omncani.

Ibhakane elixwayisa mayelana lomkhuhlane we HIV.Ibhakane leli liyaxwayisa abantu abathandanayo abahlangana ngocansi ukuthi behlolwe I HIV ngaso sonke isikhathi. Liyafundisa.

Owesilisa lowesifazane abalobudlelwani. Owesifazane ufake indandatho okutshengisela ukuthi ngunkosikazi wesilisa lowu bonke bayahleka bayabobotheka okukhanyayo ukuthi bayathandana.

Umkhankaso wokufundisa mayelana lomkhuhlane weHIV&AIDs ibhakane libhaliwe ukuthi ilanga elibekiweyo ukuze kwenzwe lowo mkhankaso linini lapha abantu abayabe befundiswa ngomkhuhlane weAIDS

Umuntu wesifazane ozithweleyo oncediswa ngumongikazi ukuze amhlole abone ukuthi yena uphile kahle kanye lomntwana amphetheyo esiswini sakhe kuyakhanya ukuthi umongikazi uzimisele ukumncedisa.

Abesifazana abancediswayo abaphiwa okokusebenzisa nxa besesikhathini sabo bathola mahala ngoba izisebenzi zezempilakahle bayabe behamba bebanika kodwa bengababhadalisi.

I"scan" esitshengiselwayo, umtwana uphakathi kwesisu sikamama. Kuyabe kusetshenziswe imitshina emikhulu esetshenziswa ezibhedlela ukuze kukhanye esiswini sikamama ukuthi kulomntwana okhulayo ngaphakathi kwakhe.

Abesifazane abathandana bodwa ngokwecansi abangadingi muntu owesilisa ababona bekwanisa ukuthi beqale imhuli bebodwa benjalo bengabesifazane asebezimisele ukuthi angeke bebe labantwana.

Owesilisa lowesifazana abakhanya bebobotheka bejabulile okutshengiselayo ukuthi ngabantu abaphilisana ndawonye abathandanayo njalo abahlanganayo kwezocansi.

Owesifazane ozithweleyo ophiwe ukudla okwakha umzimba ukuze umntanakhe ephume ephile kahle lokuthi laye abe lempilakahle ukwenzela ukuthi akwanise ukukhulisa umntwanakhe ngendlela eqondileyo.

Owesifazane osebelethile oncediswe ngumongikazi okhangele kwezokubelethisa umtwanakhe sebemfakile phezu kwakhe ukuze akuthakazelele ukuthi umtanakhe usezelwe lokuthi babe muntu munye lomtanakhe.

Intombazana ekhanyayo ukuthi isebenza kwezocansi igqoke impahla ezitshengisela umzimba wakhe, ukuze abesilisa bamhawukele bamthathe bayathola ucansi kuye besebemnika imali.

Abesifazane ababili abathandanayo ,abalobudlelwane bocansi .Abangakhethiyo ukuthi bona ngabesifazane bodwa . Kodwa abathandanayo Kunjalo bephinde belale ngocansi .

Isisetshenziswa esisetshenziswa ezibhedlela kwezempilakahle ukuhlola imkhuhlane ethelelwana ngecansi. Umtshina lowu uyatshengisa nxa umuntu elawo umkhuhlane othelelwana ngecansi lanxa engelawo.

Abantu ababili owesilisa lowesifazana okutshengiselayo ukuthi bayathandana njalo balobudlelwano olwecansini abatshengiselayo ngokuqamelana ukuthi ngabantu abathandanayo

Abantombaza amabili athwele ibhakane elikhuluma ngosuku kwabantu besifazana elokuya esikhathini into eyenzakana kuwo yonke umuntu besifazana babe befundisa into ezinengi ngalelo langa.

Abesifazane ababili abathandanayo abakhanyayo ukuthi balobudlelwano becansi, abangadingiyo umuntu wesilisa kodwa bethandana bonke benjalo, betshade bonke benjalo.

isisebenzi sezempilakahle esincedisa umama osanda ukubeletha esimcedisa ukunakekela ingani yakhe encani eceleni kulempahla zomntwana lule pheyili egezela umntwana uyamncedisa

Isisetshenziswa esisetshenziswa ngomama uma befuna ukubona ukuthi bazithwele kumbe kabazithwalanga, esitshengisa imizila emibili sitshengisela ukuthi umama uzithwele, esitshengisa umzila owodwa sitshengisa ukuthi umama kazithwalanga.

Isithombe esesisebenzisa ezempilakahle sinika owesifazana okokusebenzisa nxa esesikhathini inengi labafazi bayaswela okokusebenzisa nxa besesikhathini kubangelwa yikuthi bayabe bengelayo imali yokuthenga.

Ibhuku lokuncedisa labo abathanda ezemidlalo ehlukahlukeneyo efundisayo ukuthi nxa besenza imidlalo yabo bengalimala kumele benze njani lokuthi kumele bephile njani njengabantu abenza imidlalo ehlukeneyo.

Izisebenze zempilakahle zincedisa umuntu oselimele emdlalweni webhola ngoba nxa abantu bedlala ibhola balokulimazana. Lezi zisebenze ziyabe zihlezi eduze ukuze zisondele nxa umuntu angalimala.

Isisebenzi sempilakahle sincedisa owesilisa olimele unyawo besemdlalweni, uyalubhanditsha unyawo lwakhe ukuze luthole ukuphola, uyamncedisa lapho okukhanya kubuhlungu khona ukuze athole ukuphola.

Umcwepheshe wakulezinsuku oncedisa abantu ukuthi bekwanise ukukhuluma labodokotela babo bekhatshana, bebatshele izifo ezibaphetheyo, odokotela bebalandisele ukuthi beyenzeni benjalo bekhatshana.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ezinkulu osetshenziselwa izigulane lezi ezigula okudlulisileyo , umtshina lo uyatshengisela nxa isigulane sisaphila lanxa isigulane sesifile umtshina lo uyatshengisa.

Isisetshenziswa esisetshenziswa ngodokotela ukuze bezwe ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani. Isisetshenziswa lesi siyancedisa odokotela ukuthi bezebebone ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya ngendlela eqondileyo.

Isihlahla esincane esokwenza umuthi wesintu, sijwayele ukusetshenziswa ngoDokotela besintu bayawakha amahlamvu beyekwenza umuthi owelapha izifo ezehlukeneyo ezitshiyatshiyeneyo.

Izihlahla eziluhlaza zesintu, ezitholakala egangeni, ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Izihlahla lezi abantu bavame ukuzikha besebesenza imithi yabo ngendlela abayizwisisayo.

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwenza imithi eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Isihlahla lesi isikhathi esinengi sijwayele ukusetshenziswa ngodokotela besintu. Bayasikha beyenze imithi ehlukahlukeneyo.

Izihlahla eziluhlaza ezisetshenziswa ukupheka imithi yesintu eyelapha umkhuhlane ehluka hlukeneyo, abantu bayandise ukukha amahlamvu bawaxhwathise, besebesenza umuthi onathwayo wokwelapha imikhuhlane.

isihlahla esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo babuya kiso nxa bekwazi ukuthi kulo mkhuhlane okumele bewelaphe yisigulane sawo bekhe khonapho amahlamvu akhona besebesenza umuthi wokwelapha

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwenza imithi yesintu ukuze belaphe imikhuhlane ehlukahlukeneyo etshiyeneyo ebantwini.

Amahlamvu aluhlaza awemithi yesintu esetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Esetshenziswa okakhulu ngodokotela besintu bona bayakwazi ukuthi bathatha waphi amahlamvu ukuze benze imithi eyelapha izifo ezehlukeneyo.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelapha imikhuhlane eyehlukahlukeneyo. Odokotela besintu yibo abazazi kahle izihlahla ezinje ukuthi zelapha imikhuhlane enjani.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo odokotela besintu iskhathi esinengi yibo abaziyo ukuthi izihlahla lezi zelapha imikhuhlane enjani.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo bayabuya bekhe amahlamvu esihlahla lesi besebesenza imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abakhulelayo esintwini ukuze bethole impilakahle ngezihlahla lezi.

Umuthi wesintu ohlezi phezu kwamagadi ,oyelapha izifo ezehlukeneyo . Osetshenziswa ngodokotela besintu , abawaziyo ukuthi usebenzani njalo kusetshenziswa onganani ukuze welaphe isifo esiyabe siphethe isigulane.

Izihlahla zesintu ezihlukehlukeneyo, esisentshenziswayo ukwenza imithi yesintu eyehlukeneyo eyelapha izifo ezihlukehlukeneyo. Zisentshenziswa ikakhulu ngodokotela besintu abakwaziyo ukuthi isihlahla sinye ngasinye sisebenzani.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ngodokotela besintu ukuthi bekhe benze umuthi wokwelapha izifo ezehlukeneyo ebantwini abakholwayo ikakhulu esintwini ukuze baphole

Isihlahla esincane esiluhlaza. Sisetshenziswa ukwenza imithi yesintu. Iskhathi esinengi sesitshenziswa ngodokotela besintu, besenza imithi ehlukahlukeneyo, eyelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Isihlahla esincane esisakhula esesintu eselapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo sisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo.

Isihlahla esincane esomuthi wesintu esisetshenziswa ngodokotela besintu ukuze bekwanise ukwelapha izifo ezuhlukahlukeneyo nxa besifuna bayakha leso sihlahla sebesilungisa sibe ngumuthi owelaphayo.

Isihlahla esiluhlaza esesintu esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwenza imithi ehlukahlukeneyo eyelaphayo iyelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa ngodokotela besintu izihlahla lezi

Amahlamvu aluhlaza asetshenziswa ukupheka imithi yesintu eyelapha izifo ezehlukeneyo. Inengi labantu bayawathatha lawa mahlamvu bawabhoyile benze imithi enathekayo elapha imkhuhlane ehlukeneyo

Umuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha omama abasuka bamile izinyama ezingafunakaliyo phezu kwesibeletho, lezo inyama ziyaphambanisa ukuthi behluleke ukuzithwala lokunye okuhlukahlukeneyo okwenza impilo zabo zibe nzima.

Imithi yesintu esikhiwe ezihlahleni yahlanganiswa esimele ukuthi icholwe yenze into ezihlukeneyo ukuze ekucineni ibe yimithi enathwayo kumbe esetshenziswa ngezinye indlela ukuze iyelaphe imikhuhlane.

Amahlamvu aluhlaza, ayandise ukusetshenziswa ngodokotela besintu, bayawasebenzisa ukuthi beyelaphe imkhuhlane ehluyahlukeneyo. Bayawakha lawa mahlamvu, besebesenza imithi elapha izifo ezihlukeneyo.

Isihlahla esincane esesintu esiyandise ukusetshenziswa ngodokotela besintu ukuze beyenze imithi ehlukahlukeneyo eyelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Bayawuthatha bewuxhwathise kumbe bewuyenze ngezinye indlela.

Intanga lemithi yesintu. Ezisetshenziswa ukwenza imithi eyelaphayo eyesintu. Kuvame ukusetshenziswa ngodokotela besintu. Bayahlangahlanganisa, intanga, lokunye, ukuze kube ngumuthi owelaphayo.

Isithelo seganga esiyandise ukudliwa ngabantu esiyakha umzimba abantu bajayele ukuthi bengaqeda ukudla besidle laso eceleni ukwehlisa isithelo esimnandi.

Isihlahla sesintu esesithethwe sayenzwa saba ngumuthi wokugcoba. Isihlahla lesi abantu bayandise ukusihlanyela emayadini abo besebesikha besenza imithi ehlukahlukeneyo

Izihlahla ezihluka hlukeneyo ezenza imithi yesintu . Ezisetshenziswa ikakhulu ngodokotela besintu ukuze balaphe izigulane zabo ngezifo ezitshiyeneyo

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Odokotela besintu bajwayele ukusebenzisa leso sihlahla unxa besenza imithi yabo.

Umuthi wesintu wokugeza inwele. Umuthi lowu uyancedisa ukuthi ukhiphe ingcekeza enweleni, uyancedisa ukuthi inwele zikhule ikakhulu kulaba abalenkinga ekukhuliseni inwele zabo.

Isihlahla semithi yesintu esaziwa ngodokotela besintu abayabe besazi ukuthi selapha sifo bani, njalo bayabe besazi ukuthi nxa besikha, bathatha okunganani ukuze benze umuthi owelapha izifo ezehlukeneyo.

Izihlahla zesintu ezenza imithi eyelaphayo imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Izihlahla lezi ziyandise ukuthi zingakhiwa zithathwe ziyesetshenziswa ukwenza imithi eyelapha izifo ezehlukeneyo

Imithi yesintu enathwayo kumbe egcotshwayo eyelapha izifo ezehlukeneyo isetshenziswa ikakhulu ngabantu abakholelwa esintwini labodokotela abesintwini abelapha ngesintu

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha izifo ezihlukeneyo. Abanye bayawunatha, abanye bageza ngawo, ukuze bathole ukwelapha izifo ababe belazo. Lezi zihlahla zaziwa ngodokotela besintu ukuthi zelaphani.

Imithi yesintu esifakiwe ngezindawo ngezindawo ukuze kukhanye ukuthi munye ngamunye usebenza ukwelapha isifo esinjani yehlukanisiwe yonke ngemva yokubana isikhiwe ezihlahleni yafakwa ngezindawo ngezindawo.

isihlahla sesintu esisetshenziswa ngu dokotela wesintu ukwelapha izifo ebantwini abakholelwa esintwini ukuze bethole usizo ngemikhuhlane abayabe bephatheke ngayo

Amaphilisi esintu eyelapha izifo ezehlukeneyo . Isikhathi esinengi amaphilisi lawa awatholakali ezitolo lapho okuthengiswa imithi ngabo Dokotela .Ajwayele ukuthengiswa ngabantu oDokotela abelaphayo ngesintu.

Umuntu wesintu ubamba isihlahla. Okutshengisela ukuthi lesishlahla singumuthi siyelapha izifo ezinengi. Uzawuthatha lomuthi alaphe izifo ezihlukahlukeneyo ebantwina bahlukeneyo.

Imithi yesintu ehlukahlukeneyo eminye iyakhanya ukuthi ngenathwayo, enathelwa izifo ezikehlukeneyo esetshenziswa kakhulu ngabantu abakholelwayo ukuthi imithi yesintu iyelapha. Bayinatha beyinathela izifo ezihlukehlukeneyo.

Isihlahla sesintu ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Isihlahla lesi sijayelwe ukusebenziswa ngodokotela besintu bayasikha amahlamvu akhona beze imithi ehlukeneyo eyelaphayo.

Iphilisi labantwana elifakwa phakathi kwamanzi ukuze belinathe. Liyancedisa emzimbeni womntwana. Lilezithelo zeganga ezincedisayo ukuba umntwana adle kahle.

Izihlahla zesintu ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelapha izifo ezehlukeneyo sijwayele ukusebenziswa ngodokoteka besintu nxa beselapha izigulane zabo lazo ezikholela esintwini

Imithi ehlukahlukaneyo yesintu ethathwa ezihlahleni ezihlukeneyo ithathwa ikakhulu ngodokotela besintu ngoba bayabe besazi ukuthi izihlahla lezi bazithatha ngaphi njalo bazithatha bezenze njani ukuthi zibe yimithi eyelaphayo.

Izihlahla zeganga ezisetshenziswa ngodokotela besintu ezelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo encedisa abantu abakholelwa esintwini abalezifo ezitshiyeneyo ezifuna ukuphathiswa ngesintu.

Umuthi wesintu osuthethwe esihlahleni wahlanganiswa ngudokotela wesintu esesenza umuthi wokwelapha izifo ezehlukeneyo eselapha izigulane ezifuns uncedo lwemithi le.

Isihlahla sesintu eselapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo isikhathi esinengi sijayele ukusetshenziswa ngodokotela besintu bayasikha benze imithi ehlukahlukeneyo eyelaphayo.

Umuthi wesintu ohlangahlanganiswayo ukuze ukwanise ukuphuma ube ngumuthi olaphayo. Imuthi leyi iyabe ikhiwe ezihlahleni ezihlukahlukeneyo, wasuhlanganiswa ndawonye ukuze uyelaphe.

Imithi yesintu ehlukahlukeneyo eyelaoha imikhuhlane ehlukeneyo isebenza njalo into ezihlukeneyo. Imithi le iyandise ukutholakala kubodokotela besintu bayabe besazi ukuthi umuthi ngamuthi usebenza ukwelapha into enjani.

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Isihlahla lesi siyandise ukusetshenziswa ngodokotela besintu. Bayasikha isihlahla lesi beyeyenza imithi ngaso.

Izihlahla zesintu ezihluka hlukeneyo eziluhlaza ezisetshenziswa ukupheka imithi yesintu eyelapha izifo ezihlukeneyo, abantu bavame ukuthatha izihlahla lezi bezixhwathise ukuze benze umuthi abangawunatha.

Umuthi wesintu owelapha imkhuhlane eyehlukahlukeneyo. Abantu abanengi bavame ukuwuhlanyela emayadini abo. Ukuze bewusebenzise ukwelapha into ezihlukeneyo. Abanye bayawunatha njalo abanye bayawu gcoba.

Amahlamvu aluhlaza ayandise ukusetshenziswa ngodokoela besintu bayawathatha amahlamvu lawa beyenze umuthi olapha izifo ezihlukahlukeneyo bayawuxhwathisa omunye bayawusebenzisa ngezinye indlela.

Izihlahla zesintu ezisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Abantu bavame ukuthatha izihlahla lezi bekhe amahlamvu awo besebesenza umuthi onathwayo wokuvikela imikhuhlane eminengi ehlukahlukeneyo.

Isihlahla esibizwa kuthiwa yi alovera. Esidlala indima ezitshiyeneyo kweze mpilakahle yabantu. Ishlahla lesi abantu bayandise ukusigcoba phezu kwe jwabu. Abanye njalo bayasinatha. Selapha izinto ezihlukeneyo.

Izihlahla zesintu eziluhlaza ezisetshenziswa ukupheka imithi etshiyeneyo, eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Abantu bayandise ukukha izihlahla lezi, bethathe amahlamvu bayewaxhwathisa besebesenza umuthi wokunatha owelaphayo

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ikakhulu ngodokotela be sintu ukuze benze imithi ehluka hlukeneyo eyokwelapha abantu abangezwa kahle, bayasithatha isihlahla lesi besenze imithi ehluka hlukeneyo.

Isihlahla sesintu esitshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo, sisebenza ngendlela ehlukahlukenyo ukwelapha izigulane nxa bengezwa kuhle.

Isihlahla esincane ezisetshenziswa ngoDokotela besintu ukwenza umuthi oyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo Bayawakha lawo mahlamvu beyeyenza imithi eyelapha izifo ezitshiyeneyo.

Issihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ukwenza umuthi wesintu owelapha imukhuhlane ehluka hlukeneyo, abantu bavame ukuwukha umuthi lo ukuze benze umuthi owelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Izihlahla zesisintu ezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu ehlukahlukaneyo eyelapha Imikhuhlane etshiyeneyo abantu bayandise ukukha mahlamvu akhona bewaxhwathise benathe kungumuthi eyelaphayo.

Amahlamvu esintu aluhlaza asetshenziswa ukwenza imithi ehluka hlukeneyo ukuze ayelaphe imikhuhlane ehlukeneyo ngesintu, amahlamvu lawa abantu bayandise ukuwakha besebewasebenzisa ukwenza imithi ehlukeneyo.

Umuthi wesintu osetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane enjengenyongo kanye lesisu esingaphathekanga kahle, lalabo abazizwa befuna ukuthi behlanze izisu zabo bayanatha umuthi lo.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ukwenza umuthi owelapha izifo ezihlukahlukeneyo. Umuthi lowu uyabe ungowesintu. Abantu bavame ukukha amahlamvu lawa bewaxhwathise kumbe bewayenze ngezinye indlela ukuze kube ngumuthi owelaphayo.

Isihlahla sesintu esiluhlaza ,esisetshenziswa ngabantu ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Abantu bayandise ukukha amahlamvu lawa bewaxwathise kumbe benze umuthi ngezinye indlela ezihlukahlukeneyo.

Amahlamvu aluhlaza, ayandiswe ukukhiwa ngabantu besiyayenza imithi yesintu eyelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Amahlamvu la bayawa boiler besebethatha amanzi akhona bewanathe ukwelapha imikhuhlane.

Ishlahla sesintu esiluhlaza eselapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo, odokotela besintu bayasithatha lesisihlahla beyenza umuthi olapha izifo ezihlukahlukeneyo, bayawuxhwathisa kumbe bewenze ngendlela ezihlukahlukeneyo.

Isihlahla sesintu sokwelapha imikhuhlanye ehlukahlukeneyo. Sijayele ukusetshenziswa ngodokotela besintu ukuze beyelaphe imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye bayabe benathisa izigulane, eyinye bebayelapha ngezinye indlela.

Izihlahlana zesintu ezisetshenziswa ikakhulu ngodokotela besintu ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo. Bayakha amahlamvu lawa aluhlaza bewathathe bepheke ngawo imithi eyelapha imkhuhlane eyehlukeneyo

Amahlamvu aluhlaza asentshenziswa ukwenza imithi ehlukahlukeneyo. Amahlamvu lawa bajwayele ukuwathatha besebewaxhwathisa besebenatha ukuze ayelaphe imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Amahlamvu aluhlaza asetshenziswa ikakhulu ngodokotela besintu. Bayawakha amahlamvu lawa benze umuthi owelapha izifo ezehlukeneyo njalo nxa bewakha amanye bayawaxhwathisa , amanye bayawasebenzisa ngezinye indlela ukuze abe ngumuthi owelaphayo.

Amahlamvu esintu asetshenziswa ukupheka imithi yesintu ehlukahlukeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo. Abantu bayandise ukuwathatha bewachole bewachaye besebesenza imithi ehlukeneyo eyelaphayo.

Amahlamvu asetshenziswa ukwenza umuthi wesintu. Lawo mahlamvu akhiwa ikakhulu ngodokotela besintu ukuze benze umuthi wesintu owelapha izifo ezehlukeneyo abanye bathatha bewaxhwathise kumbe bewayenze ngezinye indlela ukuthi ube ngumuthi olaphayo.

Izihlahla zesintu ezisetshenziswa ukwenza imithi ehlukahlukeneyo eyelaphayo izifo ezitshiyeneyo. Abantu bayandise ukukha amahlamvu lawa bewathathe bewabhoyile besebethatha amanzi akhona benathe ukwelapha izifo.

Izihlahla eziluhlaza ezelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo inengi lazo zisetshenziswa ngodokotela besintu ngoba besazi ukuthi isihlahla ngasihlahla selapha mkhuhlane bane, bencedise ukwelapha isigulani ngezifo ezinengi.

Isihlahla sesintu ,esesikhiwe safakwa ndawo inye .Ukuze sihlanganiswe ,sibe ngumuthi oyelapha isifo. Isikhathi esinengi sijayele ukusetshenziswa ngodokothela besintu abakwaziyo ukuthi sisebenza njani.

Isihlahla sesintu esivikela imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Odokotela besintu yibo abathatha lesi sihlahla besenza imithi eyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo kuzigulane.

Isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ngodokotela besintu ,ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo. Ikakhulu kulabo abakholelayo esintwini. Abakholwa ukuthi bengathola usizo nxa bethola imithi esintwini .

Isihlahla somuthi wesintu ongabe welapha izifo ezinengi. Isihlahla lesi singabe sisetshenziswa ngudokotela wesintu ngoba uyabe ekwazi ukuthi isihlahla lesi sikhipha umuthi onjani njalo owelapha izifo ezinjani.

Izihlahla zesintu ezihlanyelwe endaweni ezehlukeneyo. Ezelapha imikhuhlane eminengi. Ezinye ziyathathwa zinathwe, ezinye ziyathathwa zigcotshwe emzimbeni

isihlahla esiluhlaza esisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyeneyo sijayelwe ukusetshenziswa ngabantu abakholwa esintwini

Isihlahla esincane esiluhlaza siyandise ukuhlanyelwa ngabantu emizini yabo ngoba selapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo abanye bayasigcoba abanye bayasinatha.

Izihlahla ezihlukaneyo ezisetshenziswa ngodokotela besintu kuze belaphe imikhuhlane etshiyeneyo baya buya lendawo bebekwazi ukuqamba ukuthi isihlahla ngasinye ngesani ukuze bekwazi ukuye lapha izigulane

Umuthi wesintu owelapha izifo ezehlukeneyo abanye bayawunatha abanye bayawugcoba kodwa uyelapha imkhuhlane emnengi isihlahla lesi sijayele ukubakhona emizini yabantu phakathi siyabe sihlanyeliwe

amahlamvu asetshenziswa ukwenza imithi yesintu isikhathi esinengi ajwayele ukusetshenziswa ngodokotela besintu abawathathayo benze imithi ehlukehlukeneyo ukuze beyelaphe abanga philanga kahle

Izihlahla zesintu ezihlukahlukeneyo ezikhanyayo ukuthi zisanda kuhlanyelwa ukuze zihlume zibe zikhulu besezisetshenziswa ukwenza imithi yesintu eyelaphayo ehlukahlukeneyo.

Emfanekisweni lowu siboniswa isihlahla esiluhlaza esesintu sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Isihlahla leso sisetshenziswa esintwini sisetshenziswa ngabantu abakholwa esintwini.

Isihlahla esiluhlaza ezisetshenziswa ngodokotela besintu ukuze benze umuthi oyelapha izifo ezehlukuneyo, bona odokotela besintu nxa besikhangele bayabe besazi ukuthi selapha ziphi izifo.

Isihlahla esiluhlaza esikhanyayo ukuthi ngesesintu, sisetshenziswa ngudokotela osibonayo ukuthi ngesesintu ,bayabe bekwazi ukuthi yisihlahla esinje selapha mikhuhlane bani.

Izihlahla ezitshiyatshiyeneyo zesintu ezisetshenziswa ngodokotela besintu abathi nxa bengafika kizo bazikhethe ngokutshiyana kwazo ukuthi sinye ngasinye selapha mkhuhlane wuphi bazinike izigulane zabo.

imithi yesintu esicoliwe yahlanganiswa ilenjongo eyodwa yokwelapha izifo ezihlukeneyo bayayithatha isicoliwe injalo bayifake ezigubhini inathwe eminye isetshenziswe entweni ezihlukeneyo.

Isihlahla sesintu esiluhlaza esijayele ukutholakala emzini yabantu eselapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo. Abanye bayawunatha, abanye begcobe ijwabu.

Izihlahla zesintu ezisetshenziswa ikakhulu ngodokoteka besintu ukwelapha izifo ezitshiyeneyo bayabuya bakhe izihlahla lezi sebesenza imithi eyelaphayo bayabe besazi ukuthi isihlahla ngasihlahla selapha wuphi umkhuhlane

Isihlahla esilapha izinto ezinengi abanya bayasintha abanye bayasigcoba zitholakala endaweni ezihlukeneyo abanye balazo emizini yabo bayakha besebenzise ukulapha izifo ezihlukeneyo

Ishlahla sesintu esilengatsha zaso. Selapha imikhuhlane etshiyeneyo. Odokotela besintu bayabe besazi ukuthi ingatsha lezi zenziwani ukuze zelaphe konke lamahlamvu aso

Izihlahla eziluhlaza ezisetshenziswa ngodokotela besintu ukwelapha izifo ezehlukeneyo nxa befuna izihlahla lezi babuya lapha bethathe bayabe besazi ukuthi badinga esinjani njalo selapha umkhuhlane onjani .

Izihlahla zesintu ezisetshenziswayo ukwenza imithi ehlukahlukeneyo yesintu eyelaphayo, iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo ziyakhiwa izihlahla lezi lamahlamvu akhona athathwe ayeyenza imithi eyelaphayo.

Imithi yesintu ehluka hlukeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo enathwayo, ifakiwe esigubhini ezincane ukuze iphiwe abagulayo benathe.

Umuthi wesintu owelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo ejayelwe ukusetshenziswa ngodokotela besintu ngoba bayabe besazi ukuthi welapha umkhuhlane onjani njalo kumele ube nganani ukuze welaphe isifo.

Isihlahla sesintu esisetshenziswa ngodokotela besintu uma beselapha izigulane lazo ezikholwa esintwini nxa zilemkhuhlane etshiya tshiyeneyo abakholwa ukuthi singathola uncedo ngesintu.